Igwinyiso varumbwana vanosisa kunge veidetserwa kubudikidza ngekufundiswa zvidzidzo zvakasiyana-siyana izvo zvinoita kuti vangwarire mukati mehupenyu hwavo.

Nyamashi unowu tikaningira muzvikoro zvevarumbwana, tinoona kuti varumbwana vanofundiswa, maringe ngezveutano. Izvi zvakabanaka maningi ngekuti zvinodetsera varumbwana vedu, vagare vakagwinya.

Nyamashi uno varumbwana vanofundiswa zviro zvakawanda maningi muzvikora. Hazvipereri pabepa chete, asi vanotofundiswahe utano, ngehosha futi dzingadai dziriyo.

Varumbwana vanoenda kuzvikoro kuti vanodetserwa kubudikidza ngekufundiswa kuti vakone kuerenga, vakone kutungamira uye vakone kudanana pachavo vasaite godo.

Nyamashi unouyu tinoningira kuti varumbwana vanoenda kuzvikora kuti vafunde mishando yakasiyanasiyana izvi zvinodetsera kuti vakone kihinwa hosha dzingadai dzakavamomotera varumbwana vedu.

Gwinyiso remene-mene. Teshe tinozviziya kuti varumbwana vakakosha maningi. Ngeiyi ndaa, tinosisa kuvaendesa kuzvikora kuti vakonewo kuzodzishandira ramangwani ravo, kubudikidza ngekufunda.

Nyamashi unonouyu tinoona kuti varumbwana vanofundiswa zvakasiyana siyana mukati mendaramo yavo izvi zvinoita kuti vantu ava vadetsereke mukupona kwavo uye vave vantu pane vantu.

Zvikora zvevarumbwana zvakanaka maningi, nekuti zvikora izvi zvinoita kuti vantu vakone kuita mishando yakasiyana siyana mukati mendaramo yavo. Uye k vafundiswe zvavanoda kuzoite mangwana.

Gwinyiso remene-mene muzvikora zvevarumbwana tinoona kuti varumbwana ava vanofundiswa zviro zvakasiyana-siyana. Zvinozovadetsera mukati mendaramo yavo uye ndiko kwavanokona kunyorera nekuverenga.

Igwinyiso, hupenyu hwevantu hwakanaka maningi. Tinoona kuti vantu vekuzvikora, varumbwana vanosisa kufundiswa maringe ngekutaura chirungu kuti vachibete kwemene.

Nyamashi uno tikaringira mukati mendaramo yedu tinoona kuti Mwari wakaabanaka yambo. Wakasika varumbwana vanoenda kuzvikora kuti vazotiriritira ramangwani redu kuti ribudirirewo.

Igwinyiso remenemene varumbwana vanosise kuende kuzvikora kuti vanofundiswa maringe ngezveupenyu uye vakone kuerenga nekunyora mazina avo.

Igwinyiso yemene mene , nyamashi unowu tinoringira kuti mukati mwezvikora zvevarumbwana ,varumbwanavo vanofundiswa pasichigare uye vanofundiswa zviro zvinoitika munyika mwavo .

Igwinyiso remene-mene, teshe tinoziya kuti varumbwana vanosisa kuenda kuzvikora. Neiyi ndaa, tinosisa kuvaendesa kuzvikora, kuti vazodetsereka, pona apo patinenge teida kuti, vazopfuma mundaramo mwavo.

Maiziya ere kuti varumbwana vanobaita manenji emene kubudikidza ngekufundiswa kwaanoita mukati mwezvikora. Ndakazwa muzaya wangu eibetha chiyungu, iii! Ndakashamisika yaambo.

Mukati mwezvikora zvinoenda varumbwana vedu avangofundiswi mabhuku chete asi vanofundiswahe kuti vakone zviro zvakaita semutambo webhora nekujaha.

Varumbwana vanosisa kuenda kuzvikora kuti vanodetsereka kuzvikora uko vanofundiswa kuerenga , vanofundiswahe kuziya chakanaka nechakashata mukati mwendaramo.

Mwaizviziya ere kuti kuzvikora zvevarumbana varumbwana ava vanofundiswa kuti vakone kudzishandira mishando yenyara dzawo uye vakone kuerenga ponapo pavanenge variyo.

Gwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti mukati mwendaramo yedu tiboendesa varumbwana kuzvikora kuti vazotingwarira kuburikidza ngekuti vona vanenge vafunda isusu tinenge toda kuchengetwa mundaramo.

Zvikora zvevarumbwana zvinosisa kunge ndendaraunda yatingadai teigara ngekuti zvinoita varumbwana vedu vasahamba mumango yedu Kuchikora Kona iyoyo.

Nyamashi mukati mezvikora tinoona kuti vantu vanofundiswa mishando yakasiyana-siyana, iyo yavanoda kuzoita mune ramangwana ravo. Izvi zvinobaadetsera yaamho.

Mwakambozvizwo ere kuti mukati mwendaramo vantu vanosisa kufundiswa ngemishando yevanode kuita asi aufundiswi wakagara pakanyi, unosisa kuenda kuzvikora zvepadera wofundiswa.

Maizviziya ere nyamashi uno uyu kuti tikaningira mukati mwezvikora zvepadera, tinoona kuti vantu vazhinji vanofundiswa maringe ngemishando yavanoda kuzoita ponapo pavanodai vakura.

Mwaizviziya ere kuti zvikora zvepadera vantu vanofundiswa kuti vakone zviro zvakasiyana -siyana vamweni vanofundiswa mabasa enyara anosanganisira kuvaka, kuemba nekusona.

Makambozvizwa ere kuti kuzvikora zvepadera dera ndiko kunobva madhogodheya amangwani ngekuti kuzvikora uku kunofundiswa antu mishando iyi yavanenge vaida kuzoita mundaramo mwavo.

Zvakakoshera kunge mundu weyiziya maringe ngebasa raunenge weyida kuzoita zvino kuti paunoenda kuzvikoro zvepadera ndiro raunosimudzira pii kuti uzobetsereka.

Mwaizviziya ere kuti muzvikora zvepadera kunoendwa ngemamajaha nemhandara, anamai naana baba kuti vanofundiswa maringe nemishando yaanoda kuzoita mukati mwedaramo yavo.

Igwinyiso yemene mene tinoziya kuti teshe mukati mendaramo antu anosise kupona kubudikidza ngemabasa enyara dzavo ,. Tikaningira muzvikora zvepadera tinoone vantu vaifundiswa mishando yakasiyana siyana

Nyamashi unowu tinoziya kuti mu zvikora zvepadera vantu vazhinji vano endeyo kuti vano detserwa uye vano funda mushando yavanoda kuzoita ne nyara dzavo izvi zvino nasirisa vantu vazo pfuma mangwani.

Maizviziva here mundaramo kuti vantu vazhinji vanosisa kunge veienda kuzvikora zvepadera kuti vafundire mishando yakasiyana siyana mukati mwendaramo yavo uye mishando iyi yaishanda yaambo.

Igwinyiso remene mene tinoona kuti mukati mwendaramo yedu vantu vazhinji vanotidetsera kubudikidza ngekuti vanenge vakafunda hino muntu unosisawo kuenda kuchikora chepadera wofundire mushando waunozo.

Igwinyiso remene mene tinoona kuti muzvikora zvepadera tinoona kuti vantu vazhinji vanoendayo kuti vaone kudetsereka kubudikidza ngekufundiswa mishando yakasiyana siyana iyo inozoita kuti ramangwani ravo riye rakajeka.

Zvikorq zvepadera zvakanakira kuti zviboendwa nemunthu weshe wati kure zvisina kuti ndibaba kana ndimai kunofundiswa mishando yakasiyana siyana kana ukagumeyo.

Nyamashi tikaningira tinoona kuti mukati mwezvikora vantu vanofundiswa zvakasiyana siyana kunyanya nyanya zvikora zvepadera kunofundiswa mishando yenyara dzako.

Zvakadini kunaka kuona vantu veienda kuzvikora kuti vazokona kuzvishandira mishando yenyara dzavo. Izvi zvinobadadisa yampho kuona mwana wako aadhokodheya kubudikidza nekufunda.

Igwinyiso mukati nezvikora vantu ndimo mwavanofundisirwa kana vachida kuzoita madhogodheya ndipo pazvinotangira, kana muntu akaterera mukati mwezvigwaro zvake.

Zvikora zvinoenda majaha nemhandara zvakanaka maningi ngekuti zvirozvo zvinoita kuti vantu ava vasakasikira kuroora nguwa yawo isati yakwana mundaramo.

Maizviziya here kuti muzvikora zvepadera zvinoenda majaha nemhandara dzinotemwa dzinobve ngazi zvinofundisa majaha kuti afundire mishando yenyara dzavo inosanganisira kuvaka.

Igwinyiso nyamashi tinoningira kuti muzvikora zvepadera vantu vanoenda kofundiswa zvidzidzo zvakasiyana siyana zvimweni zvidzidzo zvinodanganisira kukona kuaka kukona kurima.

Mwaiziya ere kuti muzvikora zvevarumbwana, varumbwana vanoendemo kuti vanobetsereka kubudikidza ngekufundiswa zvidzidzo zvakasiyana siyana zvavanozoshandisa ramangwana ravo.

Zvikora zvepadera zvakanaka yaampho, ngekuti kuzvikora uko tinoona kuti varumbwana vedu vanoendeyo koofundiswa, mishando yakasiyana-siyana, uye vanopeisira vokona, kubata zviro zvenyara zvavo.

Tikaringira nyamashi unoyu, tinoona kuti kuzvikora zvepadera, antu anofundiswa zvidzidzo zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kuwaka, kusona, kutsetsa nezvimweniwo zvinobatsiridza mundaramo.

Tinoziya ere kuti muzvikora zvepadera vanthu vanoendeo kut vanodetsereka kubudikidza ngekufumdiswa zvidzidzo zvakasiyana siyana mukati mwendaramo yavo izvi zvinoshanda yaambo.

Zvikora zve padera tinoona kuti vantu vano endeyo ko fundiswa mishando yaka siyana siyana izvi zvinobai detsera yambo kubudikidza ngekuti muntu unenge woto kona mushando waunoda kuzoita.

Mwaizviziya ere kuti zvikora zvevarubwana kana kuti zvemajaha nemhandara zvinosise kunge zviri pasinde nenharaunda yatinogara kuti vanhu ava vasahamba mumango mikurutu kuenda kuchikora.

Muzvikora zvinoenda majaha nemhandara anotemwa dzinobva ngazi tinoone kuti umu Vantu vanofundiswa maringe nekuti vazoita zvidzidzo zvakasiyana siyana mundaramo .

Tikaringira nyamashi muzvikora munoenda varumbwana vedu, vanofundiswa zvakawanda. Vanofundiswa kuva vatungamiri vamangwani. Vanofundiswa kuti vakone kugara navamwe zvakanaka.

Mwaizviziya ere kuti kuzvikora varumbwana vedu vanofundiswa zvakasiyana siyana, kune vanofundiswa zvidzidzo zvakaita sekurima, kutsetsa, kuvaka nekubika mukati mwendaramo.

Munombozvionawo here kuti mukati mezvibhedhlera kuti vantu vazhinji vanosvika kudetserwa izvi zvakanaka maningi ngekuti tinokwanisa kudetserwa pona apo patinenge teida kudetserwa.

Tikaningira nyamushi unowu tinoona kuti mundaraunda dzakasiyana siyana vantu vanoenda kuzvikora kuti vandofundiswa maringe ngezvemishando wawaangada kuzoita mundaramo yavo.

Nyamashi unowu tikaringira mukati mwendaramo yedu, tinoona kuti kuzvikora zvepadera ndiko kunobva vanthu vanenge vakabudirira, kubudikidza ngekufunda. Vanenge vooshanda mishando inoshamisira.

Ngedzimweni mukuwo tinoona kuzvikora zvepadera, vantu vanotofundiswawo kugararisana nevamweni zvakanaka ngekuti munenge meigara makawanda kana mukambatso, Saka unosise kunge uchikona kugara nevamweni.

gwinyiso remene mene tinoningira nyamashi uno uyu toona kuti muzvikora zvepadera vantu vanoenda kunobetserwa kubudikidza ngekufundiswa mishando yavanoda kuzoita mukati mendaramo yavo .

Igwinyiso remene tikaona teshe tinoona kuti muzvikora zvepadera vanthu vanofunda vakawana veifundiswa mishando yakasiyana siyana yavangada kuzoita mukati mwendaramo yavo.

Mumweni mukowo timboona kuti kuzvikora zvepadera vantu vanoendeyo kuti vandofundiswa maringe ngezvebasa ravangada kuzoita ponapo pavanenge vakura uye kuzvikora uku kunofundiswa zvemene mene.

Igwinyiso zvikora zvepadera zvinofundisa vantu, kuti vaite mishando yakasiyana-siyana mukati mwendaramo yavo .Tinoonahe kuti zvikora izvi zvinodetsera kunyanya-nyanya pevanofundiswa mishando.

Mwaizviziya ere kuti kuzvikora zvepadera vantu vanofundiswa mishando yakasiyana siyana. Mishando iyo inozoite kuti ramangwana rawo ringe rakajeka uye vakone kuzodzingwarira.

Zvikora zvepadera ndiko kurota kwedu kwatinoshuwira Ngekuti tinodavo kuendeyo tozoita mishando yakasiyana-siyana, mukati mendaramo yedu.

Nyamashi unou tinoona kuti zvikora zvepadera zvinofundisa majaha nemhandara. Vanofundemo kuti vaziye maringe ngezveutano, uye vakone kuzodzishandira mundaramo mwavo.

Ndaramo yakakosha maningi ngeiyi ndaa ndaramo inosisa kunasirirwa kubudikidza ngekuenda kuzvikora ,vantu vanoenda kuzvikora zvepadera kuti vanofundiswe maringe ngezvendaramo yavanode kuzoita.

Ngenda yekuti mu zvikora zvepa dera vantu vazhinji vano endemwo tinoona kuti ndipo panobva ma dhokodheya amangwani ndimo hee munobva vafundisi va mangwani vacha fundisa varumbwana vedu.

Mimweni mikuwo tinoringira kuti mukati mwezvikora vantu vanoenda kuti vandodetsereka .Muzvikirahe imwomwo tinoonahe kuti kakurutu vantu vanofundiswe mishando yevanode kuzoita mundaramo yavo.

Maizviziva here kuti kuzvikora zvepadera vantu vanofundiswa kuti vakone mishando yakasiyana-siyana mukati mendaramo yawo imweni mishando inosanganisira kuva madhokodheya nana mukoti.

Kakurutu kacho tinoona vantu vanopinda muzvikora zvepadera ngekuti vanenge veida kuzoshanda mishando yakasiyana- siyana mukati mwenyara dzavo. Uye zvinodetsera kuti vazosimudzirawo mhuri dzokwavo.

Mukati mwezvikora zvepadera tinoona kuti vantu vanofundiswa mishando yakasiyana siyana iyo yavanoda kuzoita mukati mwendaramo yavo uye kuti vazoriritira mburi dzavo.

Mukati mwezvikora zvepadera tinoona kuti vantu vanoendeyo kuti vandodetserwa kuburikidza ngekufundiswa Kona kuzvikora ikona ikweyo vanofundiswa mishando yenyara dzavo.

Maizviziya ere nyamushi uno kuti zvikora zvepadera vantu vanosisa kuendayo kuti vadetsereke pona pavanoda kudetsereka. Ngendaa iyi zvikora izvi zvakakosha yaamho mukati mentaraunda dzetingadai teigara.

Igwinyiso remene mene kuti zvikora zvepadera zvakabanaka yambo ngekuti zvikora izvi zvinoita kuti vandu vakone mishando yavanoda kuzoita mukati mendaramo yavo pavanenge vakura.

Igwinyiso re mene mene tinoziya teshe mukati mwe zvikora zvepa dera vantu vazhinji vano endako ku fundiswa maringe ngezve ndaramo yavo uye nezve mushando ya vanoda kuzoita mu ndaramo yavo.

Maizviziya ere kuti muzvikora zvepadera vantu vanoenda kunofundeyo, kuti vanodetserwa maringe ngekunge veizofundiswa mishando yavanoda kuzoita mukati mwendaramo yavo?

Pasina kupokana teshe tinoziya kuti muzvikora zvapadera vantu anosisa kuendemwo kuti vanoodetsereka kubudikidza ngezvanofundiswa mukati mwendaramo yavo.